Samun daman ganawa da kwararrun likitoci yanada matuƙar mahimmanci domin samun kulawa ta musamman ga matsalolin lafiyan dake buƙatar fahimta da jinyar musamman. Likitoci kwararru sunada kwarewa a fannoni daban daban na kiwon lafiya kuma sukan magani mai zurfi wanda ke wuce iyyaka ko kwarewar likitar iyyali. Muhimmancin samun likitoci kwararru. Na ɗaya kulawa mai zurfi likitoci suna kulawa a magance cututtuka masu rikitarwa kamansu ciwon zuciya, ciwon daji da cututtukan fata. Na biyu gano matsalar lafiyar iyyali cikin sauƙi, suna amfani da fasahohi na zamani dan gano cututtuka tun kafin su tsananta. Na uku ingattacen magani suna bayar da shawarwari na musamman dan gane da buƙatun marasun lafiya, na huɗu rage haɗarin cutarwa. Na biyar shawawar amfani da fasaha. Yadda ake samun daman ganawa da kwararrun likitoci. Na ɗaya samun shawarar likitan iyyali likitan iyyali na iyya tantance matsalar kuma ya bayada shawarar zuwaga kwararre. Na biyu asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya manyan asibitoci sunada sashin da keda manyan likitoci kwararru a fannoni daban daban ana iyya ziyartar asibiti dan samun bayini gameda kwararrun da ake dasu. Ganawa ta yanar gizo sannan ana ganawa ta yanar gizo, a yau ana samun daman ganawa da kwararru ta hanyar amfani da kiran raidiyo wannan yanada amfani ga mutanen dake nesa da birane, ko wuraren kiwon lafiya. a karshe samun daman ganin kwararrun likitoci yanada matuƙar mahimmanci dan kulada lafiyar mutane musamman ga wa’yan’da ke fama da cututtuka masu rikitarwa ana buƙatan samun haɗin guiwa tsakanin gwamnati masu zaman kansu da kamfanonin inshore lafiya domin sauƙaƙa wanna dama ga kowa.

motar asibiti wata hanya ce ta ceton rayuka a fannin kula da lafiya na gaggawa mutum zai iya gamuwa da matsala mai tsanani wanda zai iya zama bugun zuciya hatsarin mota ko kuma matsaloli da suka jiɓanci haihuwa a irin wadannan lokutan kowane daƙika ta na da muhimmanci a rayuwan ɗan adam samun motar asibiti cikin sauri na iya zama taimakon gaggawa ga mutum motar asibiti ba wai mota ce ba wata cibiyar lafiya ce mai motsi ana ɗaura ta da kayan aikin likita kayan taimako na gaggawa da ma’aikatan lafiya waɗanda suka kware waɗanda ke ba mara lafiya kulawa yayin da ake kai shi asibiti wannan yana nufin cewa mara lafiya yana fara samun kulawa tun kafin a kai shi asibiti amma a gaskiya samun damar hidimar motar asibiti har yanzu matsala ce babba da muke fuskanta mutane wanda sun haɗa da rashin motocin a karkara wanda yake nufin jinkiri wajen samun magani a birnane kuma matsalolin sun haɗa da cunkoson hanya wadda yake rage saurin isar motar asibiti da wuri domin magance waɗannan matsalolin ya zama dole mu fifita saka hannun jari ɓangaren motar asibiti yawaitar motocin asibiti hanyoyi masu kyau da za su kawo babbar canji haka kuma ya kamata a ilmantar da jama'a kan yadda ake kira da kuma lambobin da za su kira motar asibiti domin guje ma jinkirin da bai dace ba hidimar motar asibiti ginshiƙi ne a fannin lafiya na gaggawa ta hanyan karfafa wannan hidima za mu iya samar wa da al’umma da kowa zai iya samun damar kula da lafiya cikin sauri da ingancin ba tare da la’akari da inda yake ko halin da yake ciki ba

Wannan dai maganin rigakafi ne sannan yana da lanuniƙa siffofi da manyan ƙwayoyi wasu na da suffan tsiro wasu kuma zagayayyu ne daga cikin lanunikan da wannan maganin rigakafin yake ɗauke da su akwai lanuniƙan shuɗi ruwan ɗorawa, ruwan hoda da kuma fari a wannan lokacin yana zuwa dasu lanunikan iri biyu an tsara su a cikin tsari a cikin kwalayensu ko kwalaban su wanda suke bambanta su magungunan rigakafi irin waɗannan suna amfani wajen magance cututtuka na ƙwayoyin cuta amma ako yaushe ya kamta a yi amfani da su cikin hankali amfani ba tare da izinin likita ba ko rashin kammala shan maganin yadda ya kamata na iya haifar da juriya ko kuma tasirin ƙwayoyin cutan a jikin mutum wannan hoto yana zaba tunatarwa kan mahinmancinsu na kiwon lafiya dake wuyanmu wajen amfani da su da kyawu yana da kyawu a fahinta da al’umma wajen kiyaye dokoki da kuma bin ƙaidojin likita wajen shan su domin samun ingattacciyan lafiya kula da kaya yafi ban cigiya.

Abinci mai daidaito. Abinci mai dadaito yana nufin abinci mai cike da sinadarai masu amfani ga jiki. Wannan nau’in abinci ya haɗa da dukkan abubuwan da jiki yake buƙata. Abinci mai daidaito yana taimakawa wajan samun lafiya da kuzari, ga yadda ake tsara abinci mai daidaito. Na ɗaya abincin kuzari. Wannan sune da suke ba wa jiki kuzari kamar su shinkafa, masara, dawa, alkama, da waina. Na biyu abincin gina jiki. Wannan yana taimakawa wajan gina tsoka da gyara lalacewar jiki. Sun haɗar da nama, wato kifi, kaji, ko na dabba, sai kuma wake da kuma doya. Na uku ganyan kayan lambu da ‘ya’yan itatuwa wanda sune tushen sinadaran bitamin da ma’adanai. Su kuma sun haɗar da lemu, kankana, kabeji, tumatur da kuma zogale. Sai kuma na hudu shi ne mai da kitse. Akwai buƙatar ɗan mai ko kitse mai kyau kamar su mai na kayan lambu kamar man zaitun, man gyaɗa, da kuma man kwakwa. Sai kuma na biyar madara da kayan cikinsa. Madara tana cike da sinadarin kalsiyom wanda ke taimakawa wajen ƙarfi da lafiyar ƙasusuwa. Misalan su shi ne kamar madaran shanu, da kuma yogot, da kuma ciku. Sai kuma na shida ruwan sha mai tsafta. Jiki yana buƙatan ruwa dn aiki yadda ya kamata. Ana so asha ruwa akai akai. Misalin abinci mai daidaito sun haɗarda kamar da safe a ci shinkafa da kifi, da kuma kayan lambu, sai kuma lemu. Da rana kuma za a iya cin tuwon dawa da miyar zogale da kuma kifi, sai kuma na uku da daddare za a iya samun wake da kuma ƙwai, kabeji da kuma kankana. A ƙarshe ana so a haɗa abinci daga dukkan ruƙunai wanda na lissafo a sama domin samun daidaito da kuma kiyaye lafiya da ƙarfin jiki.

Hanyoyin ɗaura bandeji, yin amfani da bandeji yana taimakawa waran rufe rauni da dakatar da zubar da jini ko tallafawa wani sashi na jiki. Gawasu hanyoyin ɗaura bandeji da kuma yadda a keyinsu. Na ɗaya ɗaura bandeji na zagaye ana amfani da wannan ɗaura bandeji a wuraren da suke sirara, Kaman wuyan hannu ko wuyan ƙafa, yadda akeyi a sanya bandejin a wurin da akeso ayi zagaye meɗan tauri harya rufe wurin sosai a ɗaure ƙarƙashin bandejin da kyau. sai kuma hanya ta biyu ɗaura bandeji dangi dangi ana amfani da wannan da wurarenda sukafi tsayi Kaman hannu ko ƙafa, yadda akeyi a fara da ɗaura bandejin zagaye a farkon wurin sai a cigaba da ɗaurawa sama yadda akeyi dangi dangi, a tabbatar da cewa an ɗaure ƙarƙashin bandejin da kyau. Sai kuma hanya ta uku yanada amfani awurun haɗin guiwa Kaman guiwan hannu ko guiwar ƙafa yadda akeyi. A fara da bandejin bandeji a ashi ƙarƙashin haɗin guiwa a naɗashi zuwa sama ta inda zaiyi suffer takwas a maimaita wannan har’agama. Sai kuma hanya ta huɗu ana amfani da wannan idan akwai ƙarancin kayan aiki ko kuma a wuraren gaggawa, a naɗe bandejin siffar murafu’i ya koma kamar kyalle a ɗaurashi a ciki wurin rauni ko a matsayin tallafi ga hannu a ɗaure ƙarshen da kyau dan tabbatar da tsayuwa. Sai kuma hanya ta biyar ana amfani da wannan dan rufe yatsu ko kuma wurare masu suffa na musannan, yadda akeyi a saka bandejin bututu a gurin a tabbatra ya rufe wurin sosai ba tareda yayi ƙanƙanewa ba. Muhimmancin ƙa’idoji kada a ɗaure bandeji da ƙarfi sosai dan kada ya toshe hanyoyin jini, a tabbatar da cewa an rufe wurin da kyau dan kada ƙura ta shiga, idan bandejin ya jiƙa a maye gurbinsa da sabo a tabbayar da tsafta yayin ɗaur bandejin. Idan rauni yayi tsanani ana shawartar a garzaya asibiti dan samun kulawa ta musamman.

Tarnaƙi ko kuma matsalolin hanyoyin tsarin iyali Samun hanyoyin tsarin iyali yana da matiƙar mahimmanci wajen tabbatar da lafiyan iyali da cigaban al’umma, amma akwai wasu matsaloli da suke hana mutane samun wannan hidimomi Ga wasu daga cikin matsalolin, na ɗaya addini da al’adu, wasu al’adu da addinai suna ganin amfani da hanyoyin tsara iyali kamar saƃa wa al’ada ko kuma saƃo ga Allah ne. Na biyu, rashin sanin ilimi game da tsarin iyali, mutane da yawa musamman a karkara, ba su da cikakken bayani game da hanyoyin tsarin iyali ko kuma fa’idarsu. Na uku, matsalar kuɗi, kuɗaɗen da ake buƙata don samun magunguna ko kayan tsarin iyali, suna iya zama tarnaƙi ga talakawa. Na huɗu, rashin isassun asibitoci da ma’aikatan lafiya, a wasu yankuna musamman karkara, babu isassun wuraren kula da lafiya ko ma’aikatan da ke bayar da waɗannan hidimomi. Na biyar, tsangwama da matsin lamba, wasu suna tsoron abokai, dangi ko ma’aurata su tsangwame su, idan suka nemi yin amfani da hanyoyin tsarin iyali. Na shida, wulaƙanci daga ma’aikatan lafiya, a wasu wurare ma’aikatan lafiya suna yi wa mutane wulaƙanci, kuma suna nuna rashin ƙwarewa a lokacin da suke bayar da hidima Na bakwai, rashin daidaito tsakanin maza da mata, a wasu gidaje maza ba sa bai wa matansu damar yanke shawara game da amfani da hanyoyin tsarin iyali. Na takwas, ruɗi da ƙarya game da tsara iyali, wasu mutane suna yarda da ƙarya da ake yi, a kan hanyoyin tsarin iyali, wanda ka iya kawo rashin haihuwa, a cewarsu ko matsalolin lafiya. Yadda za a magance waɗannan matsaloli, a ilimantar da jama’a a watsa bayanai game da tsara iyali da kuma fa’idarsa a cikin harshen da mutane suka fi ganewa, temakon gwamnati, a sauƙaƙa hanyoyin samun kayan tsarin iyali ta hanyar rage farashi ko bayarwa kyauta, a tallafa wa mata a tabbatar da cewa mata suna da damar yanke shawara ga lafiyarsu, a gyara asibitoci, a magance ƙarya da kuma ruɗi. Tunkarar waɗannan matsaloli ze temaka wajen inganta lafiyar iyali da samun cigabar al’umma bakiɗaya.

Matakan dakatar da zubar da jini akwai matakai da dama wanda ake bi doomin dakatar da jini idan tsautsayi ya auku. Na farko matsawa kan gurbin rauni a sa mayafi mai tsata ko auduga kan gurbin raunin sannan a matsaa da ƙarfi don dakatar da zubar da jinin. Na biyu ɗaga sashin dake jini sama da jiki idan rauni yana a hannu ko ƙafa a ɗaga shi sama don rage gudun jinin. Na uku amfa:ni da bandeji, idan akwai bandeji ko safar auduga a rufe gurbin raunin soosai bayan matsawa. Mataki na huɗu tsayawa da yin tourniquet idan akwai buƙata, idan jinin bai tsaya ba kuma raunin yana babba misali wani sashi na hannu ko ƙafa ya samu rauni za a iya amfaani da abin da zai matse don dakatar da gudun jini amma sai an yi amfa:ni da wannan idan baabu wata hanya ta dakatar da jini. Na biyar gaggawan kai wanda ya ji rauni asibiti, idan raunin yana da tsanani yana da matuƙar mahimmaci a hanzarta neman taimakon likita a asibiti mafi kusa, muhimmin abu ka tabbata hannunka da kayan da kake amfaani da su a tsabtace suke don kaucewa kamuwa daga cututtuka

dabarun shayarwa akwai dabaru ko hanyoyin da ake bi domin shayarwa, tsayawar jiki mai kyau, zama ko kwanciya a haŋkali, ki tabbatar in a kwanke, kina dogare da bayanki sannan ki ɗauki jaririn yadda kan shi ze kasance kusa da nonon. Taimaka wa jariri wajen kama nonon, ki tabbatar wa cewa jaririn ya kama dukka kan nonon da gefen sa, idan jariri ba ya kama nonon ba yadda ya kamata ba, ba ze sha ishashen madara ba. Yanayin zaman nono da jariri: a zauna dai-dai da jariri, yanayin kwanchiya: a kwanta tare da jariri a gefenka saurin amsar buƙatun jariri: a shayar da jariri a duk lokacin da ya nuna alamun yunwa. Alamun yunwa sun haɗa da motsa baki, lasar leɓe, da yunƙurin kama abu da baki, canza nono lokaci bayan lokaci, tabbatar da jariri yana shan madara daga nono ɗaya kafin a sauya zuwa ɗaya. Haka ze taimaka wajen rage kunburin nono, akwai nasiha ga uwa: ki huta sosai domin rage gajiya, sannan ki tabbatar cewa kina tsaftace hannuwa kafin shayarwa.

Jerin abinci guda hamsin ga ɗaliban jami'a. Ga wasu sunaye na abinci guda hamsin da za a iya bayarwa ga ɗaliban jami'a musamman waɗanda suka dace da abincin ɗalibai saboda sauƙin dafa su, farashinsu mai rahusa da kuma lafiyarsu. Abinci mai sauƙi da dacewa da dukkan ranaku, na ɗaya akwai shinkafa da miya, na biyu akwai indomi na uku akwai dambun shinkafa, sannan akwai fanke, ƙosai dambu, kunun tsamiya, kunun aya, kunun gero, sannan akwai waina, abinci mai nama ko kifi, akwai tuwo da miyar kuka ko miyar taushe da sauran su. Akwai shinkafa da wake, akwai gurasar nama da kifi, akwai masa da miya, akwai taliya da kayan miya, akwai haɗin doya da nama, akwai dankali da kifi akwai haɗin alayyahu da kifi da kuma doya da ƙwai. Abinci na ganye da lafiya akwai shinkafa da kayan lambu, akwai kwaɗan zogale, akwai alayyahu da dafaffan wake, sannan akwai kifi mai ganye, sannan akwai lafiyayyan wake da kabeji akwai haɗin doya da kayan lambu, akwai dankali me ganye, akwai gyaɗa da ganye, akwai haɗin nama da ganye, akwai farin dankalin Turawa. Akwai abincin safe kuma, haɗin kunun alkama, waina mai zafi, akwai fanke da zuma, ƙosai da kunun tsamiya, akwai shayi da gurasar fulawa, akwai kunu da dafaffan ƙwai, akwai fanke da zuma, akwai gurasa da kayan marmari, akwai shayi da agada, akwai haɗin koko da ƙosai. Abincin dare as; abincin dare a sauƙaƙe, akwai farin wake, akwai shinkafar tuwo da miya, akwai miyar wake da shinkafa, akwai haɗin taliya mai kayan lambu, akwai abincin Fulani, wato fura da nono, akwai wake mai daddawa da tuwo miyar agushi da dafaffan doya da nama, sai kuma sinasir da miya. kaza mai haɗin kayan miya, wannan jerin ya haɗa da nau'o'in abinci masu lafiya na yau da kullum waɗanda za a iya dafa su cikin sauri ko samarwa cikin rahusa.

Ciwo mai tsanani kuma mai ɗaukan lokaci ko kuma daɗewa ko da an sha magani, akwai ciwuwwuka wanda suna da matuƙar wahala da kuma tasirin daɗewa ko ɗaukar lokaci a jikin mutum kafin ya warke, ga misalai guda goma na ciwo mai tsanani kuma mai daɗewa wanda koda ana shan magani. Na ɗaya akwai ciwon baya mai daɗewa, ciwo a baya wanda baya wucewa na tsawon lokaci, na biyu akwai ciwon kai mai cigaba, ciwon kai dake dawowa kullum yana damun mutum, na uku ciwon ƙafafu mai daɗewa raɗaɗi da ƙafafu ke cigaba da yi na tsawon lokaci, na huɗu ciwon gaɓoɓi mai tsanani, ciwo a gaɓoɓi kamar gwiwa wiyar hannu ko ƙafa saboda cutar kamar ƙanjamau. Na biyar akwai ciwon ciki mai daɗewa raɗaɗi a ciki saboda gyamban ciki ko wata matsala; na shida ciwon wiya mai tsanani raɗaɗi a kafa dake cigaba na dogon lokaci, na bakwai ciwon ƙirji mai daɗewa raɗaɗin da ake ji a ƙirji na tsawon lokaci wataƙila saboda matsalar zuciya, na takwas ciwo a tsokoki ya ɗaɗewa, raɗaɗi a tsokoki da baya wucewa. Na tara ciwon haƙori mai tsanani, ciwo mai tsanani da ke cigaba a haƙori ko gumba, na goma ciwon jiki gaba daya raɗaɗi ko jin gajiya a duk jiki musamman bayan wata cuta kaman ciwon suga ko ciwon daji wannan nau’in ciwo yana buƙatar kulawa da likita dan gano abun da ke haddasa shi da kuma magani mai dacewa.

Asibiti ko wurin kula da lafiya yana nufin wani wuri ko cibiyar da ake bayar da kulawar lafiya alikitance ko gwaje-gwaje na lafiyar jiki, asibiti yana da matuƙar mahimmanci wajan tabbatar da kula da lafiya ga mutane a matakin farko kafin a kai su ga babban asibiti idan ya zama dole. Nau’in asibitoci, akwai asibiti na gabaɗaya, ana bayar da kulawa na asali wato primary healthcare, ana duba lafiyar jiki gabaɗaya misali ciwon kai, mura ko raɗaɗi na yau da kullum, na biyu akwai asibiti na musamman ana kula da matsalolin lafiya na musamman misali haihuwa haƙori ko kuma asibiti na ido. Akwai asibiti na musamman waɗannan asibitoci ne wanda suna ƙarƙashin kulawan likitoci masu zaman kansu, sannan akwai asibiti na al’umma ana samun su a cikin al’umma dan kula da lafiyar mutane masu ƙaramin ƙarfi. Ayyukan asibitoci, gwaje-gwaje na lafiya, yin gwajin jini, fitsari, shawarwari, tattaunawa da likita kan yanayin jiki, rigakafin cuta, yin allurai ko magunguna dan kariya daga cututtuka, magance matsalolin lafiya, ba da magunguna ko ayyukan likitoci kaman tiyata, kulawar lafiya mai zuwa-zuwa, misali duba ciwon suga ko hawan jini akai-akai. Amfanin asibiti, sauƙin samun kulawa da lafiya, rage cinkoson babban asibiti, sauƙin biyan kuɗin magani, kulawa mai sauri a cikin al’umma.

Mura ko sanyin jiki cut ace dake shafan nunfashi musamman ga hanci da maƙogaro da kuma wiya, dalilan da yasa ake kamuwa da ciwon mura canjin yanayi wato yanayin zafi ko iska ko kuma yanayi sanyi ko kuma rashin isasshen wadatacen zafi, ga matakan kariya daga ciwon mura wanda zasu taimaka wajen rage kamuwa da cutar ko hana ta yaɗuwa, na ɗaya akwai tsaftar muhali, wanke hannuwa da sabulu akai-akai musamman kafin cin abinci ko bayan amfani da bandaki, guje wa taɓa fuska, hanci, baki da idanuwa da hannuwa marasa tsafta, tsaftace abubuwan da ake amfani da su yau da kullum kamar tebur, wayoyi da kuma kofuna. Kariya daga yaɗuwa kwayoyin cutar, rufe baki da hanci yayin atishawa ko tari ta hanyar amfani da takarda ko kuma gwewa, zubar da takardun atishawa nan da nan bayan amfani a inda ya dace, guje wa cuɗanya da masu fama da mura ko masu alamomin ciwon sanyi, na uku kara karfin garkuwan jiki, cin abinci mai gina jiki musamman kayan marmari da kayan lambu masu wadatar da vitamin C misali lemo, abarba da ganye kore, shan ruwa mai yawa don hana bushewar jiki, samun isasshen bacci a kalla tsawon hawa baƙwai ko taƙwas ga manya, yin motsa jiki akai-akai don bunkasa lafiyar jiki, sanya tufafi masu ɗumi na huɗu kenan, sanya tufafin da suke kare jiki daga sanyi musamman a lokacin hunturu, kare kafafu da hannuwa daga sanyin kasa ko iska ta hanyar amfani da safa ko safar hannu, guji cunkoso wurin da babu isasshen iska gujewa kasancewa a wuraren da mutane da yawa ke taruwa musamman a lokacin da cututtuka ke yaɗuwa, tabbatar da samun iska mai kyau a cikin gida ta hanyar buɗe tagogi lokaci-lokaci, ayi amfani da magungunan kariya idan ya cancanta, idan ciwon mura ya fara bayyana ɗauki matakin farko ta hanyar shan ruwa mai zafi, shayi mai ganye misali citta ko kayan kanshi da samun wadatacen hutu idan ya tsananta a nemi shawarar likita.

Ga jerin wasu daga cikin matsalolin da ake iya fuskanta a lokacin ɗaukan ciki, matsala ta ɗaya ciwon zuciya da hawan jinni, matsala ta biyu zubar jinni, zubar jinni a lokacin ɗaukan ciki na iya nuni da matsaloli kamar zubar ciki da rashin cigaban ciki, na uku ciwon mara ko karancin jinni, na huɗu ciwon sigari a lokacin ciki, na biyar rashin cikakken girman jariri, na shida ciwon kafa da barazanan fitinan mara, wannan yana nuni da jaririn zai iya haihuwa kafin mako na talatin da baƙwai, na baƙwai fisari da zafi, yana nufin cuta ko kumɓuri a hanyoyin fusari, na taƙwas rashin ko samun barzanan mutuwar zariri, wannan matsala ce da ake samun jariri ya mutu kafin a lokacin haihuwa, na tara juyawan jariri a wuri mara dacewa, wannan yana nufin jariri ya juya a cikin mahaifa ta yadda kafafunsa suka zo a kasa a maimaƙwan kai, matakin kariya kulawan likita da maganin juyar da jaririn a wurin da ya dace. Muhimmiyar shawara ga mahaifiya, mai ciki yana da muhimmanci ta kasance cikin kulawar likita ko uguwan zoma daga farko har karshen ciki, a guji kokarin yin magani ba tare da izinin likita ba, a samu isasshen hutu, cin abinci mai kyau da kula da lafiya.

Shirin tallafawa al’umma, yana nufin tsare-tsare ko ayyukan da ake gudanarwa don taimakawa al’umma musamman a ɓangarorin da suke cikin buƙatar taimakon. Wannan shirin yana da matuƙar inganci a rayuwar mutane acikin al’umma ta hanyar samar da ilmi, lafiya da ƙarfafawa. Abubuwan da shirin taimakawa al’umma ya ƙunsa, na ɗaya, ilmantarwa da wayar da kan jama’a, ayyukan na ilmantar da al’umma kan muhimmancin tsafta, lafiyar jiki da hanyoyin gujewa cututtuka, horas da mutane kan yadda zasu kuka da lafiyar jiki da kuma cigaban ilmi, musamman a wuraren karkara ko yankunan da basu da isasshen ilmi. Na biyu, tallafi ga marasa galihu, taimakon kayan abinci, tufafi da magunguna ga waɗanda ke cikin talauci ko waɗanda suke cikin yanayi mai wahala, samar da gidaje ga marasa gidaje ko tallafawa iyalai masu ƙarancin kuɗi da ke buƙatar taimako na musamman. Na uku, shirye-shiryen lafiya, gudanar da gangaminduba lafiya kyauta da bayar da magunguna musamman a yankunan da basu da isasshen samun asibitoci da likitoci, wayar da al’umma gameda rigakafin cututtuka Kaman rigakafin malaria ko cututtukan zazzaɓin cizon sauro. Na huɗu, taimako ga mata da matasan al’umma, shirye-shiryen na ƙarfafawa mata matasa kamar samar da horo akan sana’o’in hannu ko basira domin inganta rayuwar su, horas da mata kan batutuwan lafiya, zamantakewa da kuma haƙƙoƙin su. Na biyar, ƙarfafa haɗin kai da taimakon juna, ƙirƙirar haɗin kai tsakanin ƙungiyoyi ko al’umma domin sauƙaƙa matsalolin da suke fuskanta a tare, gudanar da zaman tattaunawa tsakanin al’umma da hukumomi don samar da mafita kan matsalolin da ake fuskanta. Na shida, taimako akan harkan noma da cigaban karkara. Na bakwai, ƙarfafa shiga ayyukan jama’a da siyasa, haɗa al’umma cikin harkokin siyasa da samun damar tunkarar gwamnati ko hukumomi don samun kariya daga ingantaccen cigaba. Fa’idojin shirin tallafawa al’umma, inganta rayuwar al’umma, samar da daman samun ilmi lafiya da tallafi wanda zai taimaka wajen inganta rayuwar al’umma baki ɗaya. Ƙarfafa haɗin kai, shirin yana ƙarfafa haɗin kai tsakanin mutane da hukumomi, yana kawo hadin kai ga al’umma, taimako ga waɗanda suka fi buƙata, yana mayar da hankali kan marasa galihu, mata matasa waɗanda ke buƙatar tallafi na musamman.

Tallafin al’umma ga lafiyar tunani yana nufin tsarin taimako da al’umma ke bayarwa dan tallafawa wanda ke fama da matsalolin lafiyar tunani kaman damuwa rashin kwanciyan hankali da sauran matsalolin hankali, wannan yana nufin samar da wani yanayi mai kyau da ilmantarwa da tallafi ga waɗanda ke buƙatar taimako na musamman. A wannan fannin mahimmancin tallafi ga lafiyar tunani a al’umma na ɗaya ƙarfafawa ilmantarwa da wayar da kan al’umma, na biyu shirye-shiryen taimako da tattaunawa, na uku ƙirƙiran tsarin tallafin kuɗi da abinci, na huɗu taimako ga matasan al’umma, na biyar horar da ƙungiyan goyan baya da masu bada taimako, na shida ƙarfafa gwiwa, goyan bayan iyaye da makaranta, na bakwai samar da tsare-tsaren taimako na gaggawa, na takwas ayyukan gida da kula da lafiya. Sai kuma fa’idojin tallafi ga lafiyar tunani ga al’umma, ƙara kwarewa da fahimta yana taimakawa al’umma fahimtar mahimmancin lafiyar tunani da gujewan kyaman wanda ke fama da matsalolin hankali, inganta lafiyar jama’a taimakon lafiyar tunani yana inganta lafiyar gabaɗaya na al’umma ta hanyar rage yawan matsalolin tunani da cututtuka ƙarfafa bayan goyan bayan ƙungiya. Taimakon al’umma yana ƙarfafa haɗin kai da goyon baya tsakanin al’umma da masu ba da kulawa, samun damar magani yana bada damar samun magani da kulawa ga wanda ke fama da matsalolin. A ƙarshe shirin tallafin lafiyar tunani yana taimakawa wajen samar da al’umma mai lafiya da hadin kai ta hanyar samar da goyan baya, ilimi da tallafi ga al’umma na iya rage kyamar da matsalolin lafiyar tunani ke haifarwa da kuma samar da damar magani da kulawa ga wanda ke bu ƙata.

Ilimin jima’i mai zurfi, yana nufin koyar da ilimi mai zurfi game da lafiyar jima’i, haƙoƙin jima’i da yadda ake kula da lafiyar jima’i, wannan shirin yana taimakawa wajen ilmantar da mutane game da lafiyar jiki, jima’i dangantaka mai kyau da kuma yadda zasu kulla da lafiyar jiki da hankali, ga abubuwan da ilimin jima’I mai zurfi ya ƙunsa, na ɗaya ilmantarwa kan lafiyar jiki da tsarin haihuwa, na biyu yin amfani da hakokin jima’i da mutunta juna, na uku hakin jima’I da rayuwan haihuwa, na huɗu kara kai daga cututtukan da ka iya kamuwa ta hanyar jima’i, na biyar tsarin hana ciki da shirye-shiyen iyakan ce haihuwa, na shida girma da jinsi, na baƙwai dangantaka mai lafiya da sadarwa mai kyau, na taƙwas kare kai daga cin zarafi na jinsi, na tara girmama jiki da kyawan jiki, na goma lafiyar jima’i da hanyoyin kula da jiki. Ka’idojin ilimin jima’i mai zurfi, yanke shawara mai inganci, kare kai daga ciki mara kima ko kuma cikin da ba a shirya masa ba, gina dangantaka mai lafiya, kare kai daga cututtukan da ka iya kamuwa ta hanyar jima’i, karfafa girmama bambancin jinsi da jinsi, tallafa lafiya da hankali da jiki, karawa da sadarwa mai kyau, a karshe ilimin jima’i mai zurfi yana da matuƙar muhimmanci wajen ilmantar da al’umma kan lafiyar jima’i, dangantaka da hakkin jima’i ta hanyar ilmantarwa matasa zasu iya shawarar da ta dace game da lafiyar su da kuma girmama juna cikin dangantaka mai kyau.

Hanyoyin kaucewa ko kuma kujewa damuwa, wannan hanyoyi ne wanda mutum yake magance matsaloli ko mawiyacin hali da suke fuskanta a rayuwa, waɗannan hanyoyi suna taimaka wa mutum wajen kula da lafiyar jiki da ta hankali da rage tasirin damuwa, wannan hanyoyi sun kasu hanyoyi guda biyu, akwai hanyoyin da suke da amfani sannan kuma akwai hanyoyi da suke iya jawo matsala a nan gaba, na uku hanyoyin magance damuwa, akwai hanyar fuskantar matsaloli, wannan yana nufin mai da hankali wajen warware matsala ko rage matsala, misalan sun haɗa da samar da mafita kai tsaye, neman karin bayani game da matsalar, shirya tsare-tsare don magance matsalar, sai kuma hanyar fuskantar matsalolin da suka shafi tunani wannan hanya ce da ake amfani da ita don sarafa yanayin zuciya da motsin rai, misalan ta sun haɗa da yin shakatawa, tattaunawa da abokanai ko dangin da aka aminta da su, yin addu’o’i ko karatun addini. Hanyar kaucewa damuwar kwata-kwata, wannan hanya ce da mutum ke kaucewa matsalar ko yana kokarin guje wa damuwa maimakwan magance ta duk da cewa tana iya taimakawa a gajeran lokaci tana iya haifar da matsaloli a nan gaba, misalanta sun haɗa da barin abin da ta fiye kawai ba tare da wani ta tsare ba, neman mafita ta amfani da kayan maye ko shaye-shaye, hanyoyin da za a bi domin kaucewa damuwa akwai motsa jiki, cin abinci mai kyau da isasshen bacci, tunanin zuciya, tuna abubuwa masu kyau a rayuwa, koyan dabarun sarafa damuwa kamar yin nunfashi a hankali ko yin tafiya.

Matsalar biyan kuɗin asibiti mai yawa na ɗaya daga cikin manyan ƙalubale da mutane ke fuskanta musamman idan ba su da inshoran lafiya ko kuma kuɗaɗen suna da tsada sosai. Ga cikakken bayani kan yanda za a iya fuskantar wannan matsalar na ɗaya fahimtar matsalan sannan da yin nazari akan biyan kuɗin, duba cikakken bayanin kuɗin ka nema takardar da ta yi duk bayanin da aka caja dan tabbatar da babu wani kuskure, tambaya kan kuɗaɗen idan ka ga abubuwan da ba ka fahimta ba ko kuma ka ga abun da bai kamata a caje ka ka yi magana da ofishin kula da kuɗin asibiti. Neman ragewa ko kuma neman ragi, asibitoci da dama suna da shirye-shirye na rage kuɗaɗe ko bayar da rangwame ga masu matsalolin kuɗi wanda ba su da hali, na biyu magana da ma’aikatan asibiti, shirya yarjejeniya, tambayi ko za a iya biyan kuɗin cikin lokaci a madadin a biya duka lokaci ɗaya. Neman taimako na kai tsaye, asibitoci da dama suna da shirye-shirye na taimakon kuɗaɗe dan marasa lafiya da ke fama da wahala wajen biyan kuɗi, na uku amfani da inshoran lafiya, duba takardar inshore, tabbatar da cewa asibitinka ya cika dukkan buƙatun inshora da ka mallaka, shawara da kamfanin inshora idan inshoa ba ta rufe wani abu ka tuntuɓi kamfanin inshoran dan ƙarin bayani ko ɗaukar matakin ƙorafi. Na huɗu neman tallafi daga wajen gida, ƙungiyoyi marasa riba, ƙungiyoyi na agaji, ko marasa riba sukan taimaka wajen biyan kuɗin asibiti addinai da al’umma wasu cibiyoyi na addini ko al’umma suna da shirye-shirye na taimakawa, sannan ƙarshe akwai gwamnati a ƙasashe da dama akwai shirye-shirye na gwamnati wanda suke taimakawa wajen biyan kuɗin asibiti misali Medicate a Amurka na biyan.

Kuɗin ayyukan lafiya na nufin kuɗaɗen da ake biya don samun kulawa da lafiya daga asibitoci. Likitoci da sauran cibiyoyin kiwon lafiya. Wannan kuɗin ya dogara ne a kan abubuwa daban-daban kamar nau’in jinya, wurin da aka yi jinyar da kuma tsarin kiwon lafiya na ƙasa. Abubuwan da suke tasiri kan kudin ajjukan lafiya. Na ɗaya nau'in jinya na biyu wurn da aka yi jinya, na uku inshoran lafiya, na huɗu matasayin kasuwa na biyar lafiyan tattalin arziki. Na ukun kuɗin ayyukan lafiya na ɗaya jinya kai tsaye, na biyu kuɗin jinya kai tsaye ba na jiki ba. Abubuwan da suke kara tsadar ayyukan lafiya, na ɗaya sabbin fasahohi, na biyu hawan kuɗaɗen magunguna na uku rashin ishassun likitoci, na huɗu rashin yin rijista da inshora. Dabarun don rage kuɗaɗen ayyukan lafiya. Na ɗaya samun inshorar lafiya, na biyu zaɓar asibitocin gwamnati, na uku gwajin farko, na huɗu tattaunawa da asibiti, na biyar amfani da magunguna masu sauƙi. Tasirin tsadar ayyukan lafiya. A ƙarshe kuɗin ayyukan lafiya suna da mahimmanci ga lafiyar mutum da rayuwarsa, yin amfani da inshoran lafiya, zaɓar asibitoci masu rahusa da yin gwaje-gwaje na kariya suna taimakawa wajen rage wannan kuɗin. Haka kuma gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu, suna da muhimmayar rawar da za su taka wajen taimakawa mutane samun ingantaccen kulawa da lafiya.

Iyakokin Kamfanin inshora. Iyakoki ne ko kuma wasu shirye-shirye da Kamfanin inshora ke sanyawa. Wannan yana iya kasancewa game da nau’in sabis, yawan kuɗaɗen da za a rufe ko sharuɗɗan da dole ne a cika kafin a rufe wannan tsarin. Nau’in iyakokin inshora. Na ɗaya, akwai iyakokin adadi. Kamfani na inshora na iya sanya iyaka ga yawan kuɗaɗen da za a biya. A wani lokaci, kamar shekara guda ko duk tsawon rayuwar yarjejeniyar inshora. Misali, inshoran lafiya na iya rufe har zuwa dala dubu goma kawai na wasu hanyoyin magani. Na biyu, ba za a rufe sabis ɗin ba. Wasu inshorori ba sa rufe wasu nau’in magani ko kayayyaki ko al’amura. Misali, wasu inshorori ba sa rufe tiyatar da ba ta zama dole ba, kamar gyaran kyau. Na uku, akwai wasu sharuɗɗa na iya hana rufin cututtukan da aka riga aka san su kafin fara inshoran. Na huɗu, abokin ciniki na inshora na iya buƙatan yin bayani, ko wani kaso na kuɗin kafin inshora ta fara rufa sauran. Na biyar, wasu inshorori, na shida, an iyakance wasu fa’idodin da tsawon lokacin da aka tanada, kamar inshoran rashin lafiya, ba ta daɗewa. Wasu inshororan lafiya suna rufe farashin ne kawai idan aka yi amfani da likitoci ko asibitoci a cikin hanyar sadarwa. Dalilan da ya sa ake yin iyakokin inshora, rage haɗarin asara ga Kamfani; kare tsarin gida daga rashin adalci; rage tsadar inshora ga abokan ciniki; tabbatar da cewa, an yi amfani da albarkatu cikin adalci.

Cutar corona cuta ce wadda take yaɗuwa ta hanyar wata ƙwayar cuta wadda ake kira “corona virus” wanda aka gano ta a karin farko a birnin wuhan dake ƙasar sin wato china a shekar dubu biyu da goma sha tara, wannan cuta ta yaɗu sosai a duniya tana haifar da annoba wadda ta shafi miliyoyin mutane, ga cikakken bayani akan wannan cuta, alamomin “covid 19” wato cutar corona, alamomin sun bamabanta daga mutum zuwa mutum, amma a mafi yawan mutane suna samun waɗannan alamomi, na ɗaya zazzaɓi, tari mai bushewa, gajiya, ciwon wuya, rashin jinni, rashin jin wari ko ɗanɗano, ciwon kai, matsalan numfashi a wasu lokutan cutar na iya zama mai tsanani tana haifar da tashin zuciya da hawan jini, mutuwa musamman ga masu raunin garkuwan jiki, yadda cutar ke yaɗuwa covid 19 na yaɗuwa ta hanyoyi kamar haka, ta hanyar ɗigon ruwa daga hanci ko baki lokacin tari ko atishawa, ta hanyar taɓa abubuwan da suke ɗauke da ƙwayoyin cutan sannan a taɓa hanci ko baki ko idanu, ta hanyar cuɗanya da masu cutar musamman cikin al`umma, hanyoyin da ake riga kafin covid 19 domin kare kai, wanke hannu akai akai da sabulu na tsawon sakon ashirin, sanya takunkumi a fuska a wuraren da ake samu cinkoso, gujewa taron jama`a da kasancewa nesa da mutane, yin amfani da magungunan kashe ƙwayoyin cutan, karɓar alluran riga kafi, riga kafi da kuma magungunan wannan cutan, alluran riga kafi na wannan cutan da sauran an ƙirƙirosu ne da rage kamuwa ko tsanantar wannan cutar, babu wani magani na musamman da yake warkar da cutar gaba ɗaya amma ana amfani da magunguna rage alamu da taimakawa masu fama da matsanancin hali yayin da suka kamu da wannan cutan.

Nauyin numfashi wata hanyace da ake amfani da itta wajen auna da kuma duba yadda numfashi yake gudana cikin hanyoyin numfashi da kunhu. Wannan yanada matuƙar mahimmanci akan kula da marasa lafiya na gaggawa ko jinya mai tsana ni wannan ya shafi abubuwa kamar bentilashin, oziginarashin da tasrin numfashi gaba ɗaya. Ga cikakken bayanin mahimmancin gudanar hanyoyin numfashi, wannan ya haɗa da hanyoyin da iska ke shiga daga hanci da baki zuwa hunhu, tsayar da hanyan numfashinufin dake buɗewa yana da mahimmanci dan gujewa mutuwa ta hanyar toshewar hanyar sannan akwai numfashi. Wannan na nufin yadda iska ke shigar da oksijin da kuma fitar da kabon diogzid daga ciki. Na biyu abubuwan da ake kula da su yayin gudanar hanyoyin numfashi ana tabbatar da cewa hanyar numfashi tana buɗe, kuma babu cikas kamar toshewar hanya saboda jini, amai, ko abu mai yuwa faɗuwar harshe ga mutanen da suka suma, ana amfani da matakai kamar haka. Ana tantance numfashi ta hanyar adadin numfashi a cikin minti guda na yau da kullum, ana amfani auna fahimtar yawan iskan dake cikin jini na yau da kullum misali so casa’in da biyar a cikin ɗari.

Nisa ga kaiwa ko zuwa ga cibiyoyin lafiya yana nufi nisan da mutum yake bi don samun da cibiyoyin lafiya kamar asibiti cibiyoyin kula da lafiya ko wuraren bada magani. Wannan al’amari yana da mahinmanci sosai wajen tantance yadda al’umma ke samun kulawar lafiya musamman a yankunan karkara da birane masu cunkoso, na ɗaya muhinmancin nazarin nisa ga kaiwa da cibiyoyin lafiya fahintan yadda mutane ke samun daman kula da lafiya. Tantance matsalolin dake hana samun lafiya cikin gaggawa, tsara ingatattun hanyoyi samar da asibitoci da wuraren kiwon lafiya, abubbuwan da suka shafi nisa zuwa ga wajen lafiya. Na ɗaya akwai hanya, wato titi ingancin hanyoyin da ke kai zuwa ga wuraren lafiya yana da tasiri sosai hanya me kyau tana rage lokaci da wahala a yankunan karkara, rashin titituna masu kyau yana iya zama babbar matsala, se kuma yanki ko kuma birane, yawanci suna da ishasshun cibiyoyin lafiya na kusa, mafi kusa. Amma matsalolin cunkoso suna iya ƙara wahalar da kaiwa mara lafiya cikin gaggawa, se kuma karkara cibiyoyin lafiya na iya zama masu nisa sosai wanda ke janyo rashin samun kulawa cikin gaggawa. Na uku, abubbuwan halittu tuddai ko gina dama na iya zama cikas na daman samun daman zuwa wuraren lafiya, wasu wurare suna buƙatan jirgin ruwa ko hawa dutse domin kaiwa da cibiyoyin iyakokin lafiya.

Likitoci su ne kwararrun dake da huru da masaniya domin bayar da kulawan lafiya da magance cututtuka, kula da lafiyan mutane. Likitoci suna taka muhinmiyan rawa a fannin kiwan lafiya ta hanyan tantance matsalolin lafiya da ba da magani da gudanar da bincike don inganta rayuwan mutane, manyan likitoci likitoci suna karkasuwa zuwa ɓangarori daban-daban dangane ɓangare da kwarewansu da aikinsu. Ga wasu daga ciki akwai: likitoci nakowane irin cuta ana kiransu da gaba da gaba su ne ke kula da lafiyan mutane kuma suna ba da shawara ga su tura marasa lafiya zuwa ga likitocin da suka fi kwarewa idan ya cancanta. Akwai masana fanni na musanman su kuma suna da fasaha a ɓangare na musanman kaman masana da zuciya da hanyoyin jinni, masana cututtukan jini da na kwakwalwa, masana da lafiyan yara, masana masu kula da lafiyan mata, ciki da haihuwa masu gudanar da tiyata, masu kula da cutan daji, masu kula da lafiyan kwakwalwa da tunani sai kuma likitoci wanda mabuƙatan gaggawa suna kula da gaggawan lafiya suna kula da gaggawan lafiya. Akwai matsaloli masu buƙatan agajin gaggawa da ya faru ayyuka da kuma nau’in likitoci na ɗaya akwai binciken lafiya, na biyu ba da magani, na uku gudanar da tiyata, na huɗu kula da lafiyan yara da mata, na biyar shawara da akan rigakafi, na shida taimakon gaggawa.

Tsarin duba lafiyan uwa mai ciki dana jiririn da take ɗauke da shi kafin haihuwa yana taimakawa wajen tabbatar da cewa uwa da jariri suna ciki ƙoshin lafiya kuma yana hana matsalolin da zasu iya tasowa yayin ɗaukar ciki, muhimmancin tsarin duba lafiyan uwa, kula da lafiyar uwa da ta jariri ana tantance yanayin lafiyar uwa dan tabbatar da cewa ciki yana cigaba kamar yadda ya kamata, riga kafin matsaloli ana iya gano matsaloli a lokacin kamar hawan jinni, da kuma ciwon siga da matsalolin haihuwa, shawara akan abinci da rayuwa, ana ba da shawara akan cin abincin da ya kamata da kuma motsa jiki ga uwa da take ɗauke da ciki da sauran ɗabi`un rayuwa masu kyau, shirye shiryen haihuwa ana taimakawa uwa ta shirya domin haihuwa cikin sauƙ har da yanke shawara akan wurin da zata haihu, lokutan ziyartan asibiti, shekara ta farko daga samun ciki zuwa wata huɗu uku ziyara guda ɗaya a kowani wata, na biyu, daga wata na huɗu zuwa wata shida ziyara guda ɗaya a kowani wata she shekara ta uku, daga wata bakwai zuwa tara ziyara sau biyu a wata sannan a kowani sati a watannin ƙarshe, shawara ga mata masu ciki, abinci mai gina jiki, cin abinci mai wadatar da polic acid, iron, da kuma calcium da “protein”, gujewa abinci kaman ɗanyen kifi, abinci mai yawa jishi, da shan allurai, alluran riga kafi kaman “tetanus”, rayuwa mai lafiya matsa jiki mai sauƙi gujewa damuwa da samun isheshen bacci, a ƙarshe yana da matuƙar mahimmanci wajen tabbatar da lafiyar uwa da na jaririyana taimakawa wajen gano matsaloli ciki tun farko samar da kulawa ta masamman da kuma taimakawa uwa wajen shirya haihuwa, mata masu cikik su riƙa ziyartar asibiti a kai a kai domin samun kulawa mai kyauda shawarar.

Tasirin cin zarafin jinsi a kan lafiyar jima'i da haihuwa dangane da amsar sashin kula da cin zarafin a lokutan taimakon gaggawa da jinƙai. Cin zarafi dangane da jinsi, yana haifar da mummunan tasiri a kan lafiyar jima'i da haihuwa musamman a lokutan gaggawa. Jinƙai, inda mutane ke cikin yanayi na rashin tsaro. A cikin wannan bayani za a duba tsarin cin zarafin jinsi a kan lafiyar jima'i da haihuwa da kuma hanyoyin da za a iya ƙarfafa amsa daga ɓangarori daban-daban domin rage wannan matsalan. Tasirin cin zarafin jinsi a kan lafiyar jima'i da haihuwa. Na ɗaya, lalata da jima'i, da kuma auren dole, mata da yara ma, mata da yara galibi sun fi fuskantan hadarin lalata, fyaɗe da aure na tilas a wuraren da ake tsugunar da jama'a. Wannan na iya haifar da cututtukan da ke ɗauke ta hanyar jima'i, ciki da bai dace ba, da kuma rauni na jiki da na ƙwaƙwalwa. Na biyu, ciwon lafiya na dogon lokaci. Masu fama da, da cin zarafi wanda aka ci zarafinsu kan fuskanci ciwon lafiyar ƙwaƙwalwa irin su damuwa da tashin hankali da karayan zuciya. Haka kuma na iya fuskantar matsalolin kamar naƙasar mahaifa da rikice-rikice yayin ɗaukar ciki. Sai kuma cuta mai karya garkuwan jiki da ka iya ɗauka ta hanyar jima'in, da aka ci zarafinsu. Cin zarafin jima'i a lokutan gaggawa na ƙara yawan masu kamuwa da cututtuka irin su cuta mai karya garkuwan jiki, sakamakon rashin samun kulawa mai kyau ko kariya. Na huɗu, samun kulawar lafiya. Mata da sauran waɗanda cin zarafi ya shafa na iya samun matsala wajen samun tallafin kiwon lafiya saboda rashin tsaro tsaro, jahilci ko tsoron hukunci ko tsangwama. Na biyar, naƙasa da lalacewar jiki fyaɗe da cin zarafi. Jiki na iya haifar da rauni ko naƙasa ta dundundun kamar lalacewar gaɓoɓin haihuwa wanda ke shafar lafiyar haihuwa A ƙarshe, ƙarfafa amsar sashin ga, na cin zarafi, na jinsi, a lokutan gaggawar jinƙai na jinsi na da muhimmanci wajen kare lafiyar jima'i da haihuwa. Wannan na da buƙatar haɗin kai tsakanin gwammati, ƙungiyoyi masu zaman kansu da sauran masu ruwa da tsaki wajen ganin cewa waɗanda suka tsira daga cin zarafi sun samu tallafin da ya dace.

ƙofa ko hanyan fita na musanman, ƙofa ko hanyan fita ta musanman da aka tanadi don anfanin gaggawa kaman gobara, fashewa, harin ƙungiya ko wani haɗari ana tsarawa ne ta yanayin hanyoyi don tabbatar da lafiyan mutane a wurin taruwan jama’a ko makarantu, ofisoshi, kasuwanni, hotel, asibitoci da dai sauransu. Muhinmanci kofa ko hanyan fita na musanman, na ɗaya kare rayuka na bayar da hanya mai sauƙi don barin wurin haɗari ba tare da wahala ba, na biyu rage cinƙosan jama’a na taimakawa wajen gujewa tsananin turereniya wanda ka iya haifar da rauni ko mutuwa, na uku bin dokokin tsaro, wuraren tsaro suna da nauyin bin ƙa’idojin tsaro don cewa an kula da lafiyan duk wanda ke wajen, na huɗu kawar da rikici na taimakawa wajen rage firgici da kwanciyan hankali yayin da mutane suke ficewa cikin tsari. Abubuwan da ya kamata su kasance a wurin fita ko kofa na musanman, na ɗaya bayyanawa, ana nuna su da alaman exite mai haske da yawa a kore da fari, na biyu samun sauƙin gani – dole ne a saka su a wurare masu sauƙin gani kuma a hanya me ma’ana ga kowane ɓangare na ginin, na uku marufi mai sauƙin buɗewa, ka da su zama ƙofofi masu makulli ko maƙurewa za su iya jinkirta fita. A ƙarshe ƙofa na musanman na da mahinmanci wajen rage haɗari da kare rayuka a wuraren jama’a, dole ne a kula da ƙa’idojin tsaro don tabbatar da cewa wurin fita suna a shirye kuma suna da sauƙin amfani akodayaushe.

Wannan ittace jakar a gajin gaggawa, jakan agajin gaggawa jaka ce da take ɗauke da kayan taimakon gaggawa, da magunguna dan bada taimakon farko yayin da aka sama gaggawa ko ujila. anna amfani da itta dan kulada raunuka karaya, ciwo, ko wasu matsalolin lafiya yayin da akai raunuka kafin aje asibiti ko wurin likita. Mahimmancin jakar agajin gaggawa. Na ɗaya kare rayuka zai iyya taimakawa wajen rage hadari ko tsanani na rauni kamin aje gurin likita. Na biyu shirye shiryen gaggawa yana taimakawa mutun ko kunjiya, su kasance cikin shiri danko wata irrin matsala ta gaggawa. Na uku rage ciwo ko haɗari, taimakon farko da aka bayar da wuri na iyya hana ciwon ya ƙara tsanan ta. Na huɗu sauƙaƙe kula da matsala yana bada daman kula da raunuka ko ciwon kai tsaye kafin samun taimakon kwararru. Abubuwan da yakamata su kasance a cikin jakar taimakon agajin gaggawa, akwai kayan aiki na gaggawa irrin su bandeji, almakashi, sabulu domin tsaftace ciwo magunguna kaman irrin su faracitamol da ciwon zugi ko raɗaɗi. shawarwari na amfani da jakan agajin gaggawa a horar da mutane yanda ake amfani da kayan cikin ta a tabbatar cewan an haɗa ko wani abu da ake buƙata, kada a ajiye magunguna a wuraren da yara zasu iyya sha ko kuma su issa ga wurin. A ƙarshe jakar agajin gaggawa ta nada matuƙar mahimmanci wajen rage haɗari da kula da matsalolin lafiya cikin sauƙi samun sa da kuma yan da ake amfani dashi yana iyya cetan da rage tsananin haɗari.

Ɗakin taimakon gaggawa, wani sashi ne a asibiti da aka ware don kula da gaggawa ga marasa lafiya, waɗanda ke buƙatan taimakon likita cikin gaggawa. Wannan sashin yana da muhimmanci a wajen ceton rayuka, da kuma magance matsalolin lafiya masu tsanani da ba za su iya jiran kulawa na yau da kullum ba. Abubuwan da ke cikin ɗakin taimakon gaggawa. Na ɗaya, Karɓar mara lafiya, a nan ake tantance mara lafiya bisa muhimmancin matsalarsu. Ana fifita waɗanda ke cikin mawuyacin hali, kamar masu fama da bugun zuciya, raunin kai, ko matsanancin jini. Na biyu, ma'aikata. Likitoci masana a fannin gaggawa, ma'aikatan jinya waɗanda ke kula da marasa lafiya kafin ba da kulawa, ma'aikatan fasaha, masu duba hoton x-ray, ko ɗaukar jini da sauransu. Ma'aikatan taimako wanda ke taimakawa wajen motsa marasa lafiya da gudanar da ayyuka na yau da kullum. Na uku. Kayayyakin aiki, na'urorin duba zuciya, na'urorin numfashi, kayan jinya na gaggawa kamar ƙarin ruwa da magungunan zafi. Na huɗu. Sassan aiki, yankin duba marasa lafiya masu sauƙin matsala, yankin kulawa mai tsanani, yankin gwaje-gwaje da na'urorin duba jiki. Abubuwan da ake kula da su a sashen taimakon gaggawa, hatsari da rauni; raunin kai; fashewar ƙashi; da raunuka masu tsanani. Zafin zuciya; matsalar zuciya mai tsanani; bugun jini inda jini ba ya isa ga ƙwaƙwalwa; matsalar numfashi; matsalar asma a cututtukan huhu ko ciwon ƙirji. Muhimmancin sashen taimakon gaggawa, ceton rayuka, sashin yana rage mutuwa daga matsalolin lafiya na gaggawa. Kula da marasa lafiya yana ba da cikakkiyar kulawa ga kowane irin hali, gaggawa da saurin aiki, duk aikin yana da sauri don rage haɗarin tsanani.

Masu ciki sunada buƙatar goyan baya na tunani dana jiki dan tabbatar da lafiyan su dana jaririn dake cikin su. ga cikakken bayani. Akwai goyon bayan tunani na ɗaya fahimta da ƙarfafa guiwa jin tausayawa da fahimtar halin da mace mai ciki ke ciki nada matuƙar mahimmanci a tabbatar da tana samun haɗin guiwa daga dangi da abokai. Ka saurareta ba tare dashan gabanta ba idan tana Magana. Na biyu ilmantarwa taimaka mata wajen fahimtar abunda ke faruwa yayin ɗaukan ciki, da abunda da abunda zata fuskan ta a gaba samar da litattafai ko hanyaoyin ilmantarwa ta yadda zata koyar da kanta da jaririnta. Na uku ingattaccen yanayi tabbatar cewa tana cikin yanayi mai natsuwa mai tsafta da kuma kwanciyan hankali. Gujema sata cikin damuwa ko takura saboda wannan na iyya shafar lafiyar jariri. Na huɗu taimakon kungiyoyi nemi kungiyoyi ko tarukan masu ciki, yadda zata iyya raba damuwanta da karɓan shawarwari. Kulawa da yanayi na tunani idan tana famada damuwa, fargaba ko rashin kwaciyan hankali a nemi likita dan kulada lafiyar tunanin ta. Akwai goyon bayan jiki na ɗaya kula da lafiya samar mata da abinci mai gina jiki wanda zai taimaka wajen cigaban jariri Kaman kayan lambu, ‘ya’ ‘yan’ ittace kifi madara da makamantan su. Gujewa barinta cikin kayan abinci mai Kaman kofi mai yawa Kaman kayan ciye ciye marasa amfani ko giya. Na biyu gudanar da lafiya tabbatar tana zuwa duba lafiyarta asibiti akai akai komai yana tafiya yadda ya kamata. Mahimmancin goyon baya goyon baya na tunani dana jiki yana taimakama wajen rage damuwa inganta lafiyar jariri da tabbatar da cewa mace mai ciki tanada taimako daga kusa da itta wannan na rage barazanar matsalolin ciki da haihuwa.

Samun taimakon likita da wuri, yana nufin samun taimakon likita da wuri, domin ganowa da magance matsalolin lafiya kafin su ƙara muni. Wannan ya haɗa da gano cututtuka da wuri, magance matsaloli a farkonsu da kuma riga kafin matsalolin da ka iya tasowa. Ga cikakken bayani a kan muhimmancin wannan abu da yadda za a ƙarfafa shi: muhimmancin samun taimakon likita da wuri: na ɗaya riga-kafi, yana taimakawa wajen daƙile cututtuka kafin su bazu ko su zama masu tsanani. Alal misali, allurer riga-kafi na iya kare mutum daga cututtuka, kamar tetanus, meningitis ko uma ciwon suga. Na biyu, gano matsala da wuri, ganin likita da wuri yana ba da damar gano cututtuka kamar ciwon daji, ciwon zuciya ko ciwon sikari a matakin farko, inda maganinsu ya fi sauƙi. Na uku, rage kuɗin magani. Idan an gano matsala da wuri, maganinta yakan fi sauƙi kuma ba ya cin kuɗi mai yawa idan aka kwatanta da lokacin da ta yi tsanani. Na huɗu, inganta rayuwa. Samun taimakon likita da wuri na ƙara yawan wanakin rayuwa da kuma inganta jin daɗi, musamman masu fama da ciwo mai tsanani. Na biyar, kare yaɗuwar cututtuka. Lokacin da aka gano cuta mai yaɗuwa da wuri, ana iya ɗaukar matakan hana ta yaɗuwa ga wasu mutane. Yadda ake ƙarfafa gane taimakon likita da wuri: na ɗaya, ilimantarwa, ƙarfafa wa mutane su gane alfanun ganin likita da wuri, ƙaddamar da shirye shirye ta hanyar kafofin yaɗa labarai, makarantu da ƙungiyoyi na al’umma don ilimintar da al’umma kan muhimmancin dubawa da wuri.

Jada walin motsa jiki na nufin tsari me kyau na motsa jiki da aka tsara don inganta lafiya ƙarfin jiki da kuma rage damuwa, wannan tsarin motsa jiki na taimakawa wajen cinma burin lafiyan mutun da kuma tabbatar da ɗaurewa. Ga cikakken bayani abubuwan da ya kamata a lura kafin fara jadawalin motsa jiki na ɗaya burin motsa jiki ƙayyade abin da ake sun cimmawa kaman rage ƙiba, ƙara ƙarfi ko inganta lafiyan zuciya, na biyu matsayin lafiya sanin matsayin lafiya kafin motsa jiki yana da mahimmanci idan kana da ka tuntuɓi likita kafin ka fara motsa jiki, na uku nau’in jiki da iyawa, ka lura da yanayin jikinka da iyawanka kafin ka fara tsari me sauƙi, fara daga ƙasa zuwa sama. Na huɗu nau’in motsa jiki, akwai motsa jikin da ya dace da buƙatarka da kuma yanayin rayuwanka. Nau’o’in jadawalin motsa jiki don lafiyan zuciya, wannan motsa jiki yana ƙarfafa zuciya da huhu, suna taimakawa wajen ƙona mai da ƙiba, misali tafiya me sauri gudun tsere, hawan keke da kuma linƙaya a cikin ruwa. Yanda jadawalin yake aƙalla mintina talatin zuwa sittin a rana sau huɗu ko sau biyar a mako, shawarwari don ɗaurewa ka fara da ƙaramin tsarin, sannan ka kama ƙarfin lokacin da ka saba ka zaɓa motsa jikin da kake jin daɗinsa domin ya kasance abin jin daɗi ba tilas ba, ka tabbata kana samun ruwa da isashshen abinci me lafiya domin samar da kuzari, ka sa hannu abokai ko iyali don ƙarin kwarin giwa.

Samun waraka daga Imani yana nufin magance ciwo ko matsalolin lafiya ta hanyar ban-gaskiya, addu’a ko wasu hanyoyin ruhaniyya. Wannan hanya na nuna cewa, ta hanyar dogara ga wanin babban iko kamar Allah, za a iya samun warkewa ko jin sauƙi daga wat acuta ko damuwa. Nau’o’in samun waraka daga Imani. Na ɗaya akwai addu’a, yana kasancewa ta mutum guda ko taron jama’a, inda ake roƙon Allah ko wani iko domin samun lafiya. Misali, addu’o’i masu ƙarfi a wurare masu tsarki ko wurin ibada. Na biyu, tabbatarwa da ban-gaskiya. Warkarwa ta hanyar jefa ƙarfin zuciya cikin tabbaci cewa, warkarwa ta tabbata. Misali, limami ko wasu shuwagabannin ruhaniyya ruhaniyya suna cewa, “ka yarda da cewa ka warke”. Muhimmancin samun waraka ta hanyar imani ko uma yarda, taimako ga tunani yana ƙara wa mara lafiya kwanciyar hankali da fatan samun sauƙi. Na biyu, ƙarfafa imani yana taimakawa wajen ƙarfafa dangantaka da Allah ko wanin iko mafi girma. Na uku, haɗin kai yakan haifar da haɗin kai tsakanin jama’a musamman idan ya kasance cikin yanayin addu’a. Na huɗu, inganta jin daɗi. ko da ba a samu warkarwa ta jiki ba, mara lafiya yakan samu kwanciyar hankali da natsuwa.

Rage ƙiba cikin sauri na iya yiwuwa idan mutum ya yi amfani da tsari mai kyau, wanda ya haɗa da motsa jiki, gyara abinci da canza salon rayuwa. Duk da haka, yana da muhimmanci a yi hakan cikin lafiya don kada a haifar da wata matsala ga jiki. Na ɗaya, tsara manufofi, manufar lafiya. A maimakon ƙoƙarin rasa ƙiba da yawa cikin lokaci kaɗan, ka sanya burin rai ya kilo ɗaya ko biyu a mako. Wannan ya fi lafiya kuma yana da ɗorewa. Rubuta burin, rubuta adadin ƙibar da kake son ragewa da kuma lokacin da za ka yi hakan. Na biyu, sauya salon abinci. Abinci yana da muhimmanci wurin rage ƙiba. Abin da za ka ci, abinci mai gina jiki, kamar ‘ya’yan itatuwa da kayan marmari. Abinci mai gina jiki kamar kifi, ƙwai da wake, sannan hatsi mai kyau. Sai maiƙo kamar su man zaitun, kamar su man zaitun da kuma nau’o’in kayan da suke ɗauke da maiƙo. Na biyu, ciwon abinci mai ruwan colorist, ƙara amfani da abinci masu ƙananan adadin colorist, amma masu cike da sinadara masu lafiya. Abin da za ka guje wa: na ɗaya, abinci mai sanyi, guje wa sikari mai yawa, abin sha mai zaƙi da kayan ciye ciye marasa amfani. Na biyu, abinci mai mai. Rage amfani da kayan miya masu nauyi, nama mai kitse mai yawa da abinci mai soyayyen mai. Shan ruwa, shan ruwa mai yawa don hana yunwa mara amfani kusan lita biyu ko lita uku a rana ya dace.

Cikakken bayani akan yadda ake koyama yara akan lokacin gaggawa. Ko yarda yara gameda tsaro lokutan gaggawa yanada matuƙar mahimmanci dan tabbatar da cewa suna iyya kare kansu da kuma taimakawa wasu idan hatsari ya faru. Mahimmancin koyar da yara karesu gameda tsaro a lokutan gaggawa. Na ɗaya inganta ƙarfinsu yara zasu iyya sanin yanda zasu magance wasu matsaloli da kansu. Na biyu kiyaye lafiyar suyin sanin matakan tsaro na iyya hana raunika ko asara. Na uku ƙarfafa gaskiya da natsuwa koyan yadda zasu ɗauki mataki zaisa su kasance a cikin kwanciyan hankali a lokuta na gaggawa. Na huɗu sauƙaƙa amsan gaggawa idan yara sunsan yadda ake kira zai taimaka wajen ceto rayuka. Muhimman abubuwan da yakamata yara su koya Na ɗaya lambar gaggawa a koya musu lambar gaggawa na ƙasarsu Kaman tara ɗaya ɗaya a wasu ƙasashe ko kuma ɗaya ɗaya biyu a wasu ƙasashen duniya. Lambar gaggawa ta gida idan akwai. A koya musu yanda zasu kira lambabin da kuma bayanin da yakamata su bayar sunan su da adireshin su bayani matsalan dake faruwa. Misali wuta, rauni, haɗari da sauran su. Bin umurnin da aka basu a waya. Na biyu yadda ake gugewa haɗari gujewa wasa da wuta ko kayan lantarki, gujewa wasa a hanya ko kusa da ruwan zurfi. Kada su yarda subi wani ba tare da izinini iyayensu ba. Kada suci abinci daga hannun baƙo ba tareda izini ba. Na uku yadda ake magance wuta koyar dasu cewa idan sunga wuta su fita daga wurin kuma su sanar da manya. idan kaya ya kama da wuta suyi sutof, durof an ron, tsayawa, kwaciya da murza jiki dan kashe wuta nuna musu yanda ake amfani da faya estingusha idan sun isa sheakarun da suka dace.

Ciwon sanyi yana ɗaya daga cikin ciwurwukan da ake yawan kamuwa da su musamman a lokacin damina ko lokacin sanyi, yana faruwa ne sakamakon kamuwa da kwayar cutar virus wanda ke haddasa alamomi kaman atishawa, ciwon makogwaro, tari, zazzabi mai sauƙi da gajiya. Yin amfani da hanyoyin jinya na gida da magunguna na iya taimakawa wajen rage raɗaɗi da hana ciwon yaɗuwa. Ga wasu alamomin ciwon sanyi, na ɗaya atishawa, na biyu ciwon makogwarona, na uku mura na huɗu tari, na biyar zazzabi mai sauƙi, na shida gajiya da kasala, na bakwai ciwon kai, na takwas hawan jiki, na tara rshin jin ɗaci ko dandano. Hanyoyin magance ciwon sanyi, akwai jinyar gida, shan ruwa mai yawa, shan ruwa mai yawa yana taimakawa wajen kwantar da zafin makogwaro, yana hana bushewar jiki ruwa mai dumi, shayi da zuma ko ruwan lemun tsami yana da matukar amfani, akwai shan shayi da zuma da lemun tsami, shayi mai dumi tare da zuma yana taimakwa wajen rage tari da ciwon makogwaro, lemun tsami yana ƙunshe da vitamin c, wanda ke taimakawa wajen ƙarfafa garkuwan jiki, sannan yin gargaran ruwa da gishiri, yin gargaran ruwa mai dan gishiri yana rage ciwon makogwaro da kumburi. Shan ruwa mai zafi, yin tururi na ruwa mai dumi yana taimakawa wajen buɗe hanci da rage toshewa, a zuba ruwa mai zafi a kwano a rufe kai da zani sannan a shaƙi tururin hutu, samun hutu na isasshen lokaci yana taimakawa jiki wajen yin amfani da garkuwa don yaƙar cutan. A tabbatar an samu bacci awa bakwai zuwa tara akowace rana sannan cin abinci mai gina jiki, cin abinci, cin abinci mai ɗauke da sinadarin vitamin c na ‘ya’yan itatuwa, lemun tsami ko abarba da kankana, cin abinci mai kyama domin gina garkuwan jiki kamar miya mai tafarnuwa da albasa.

Yanka ko karcewar fata suna faruwa ne sakamakon haɗurra kamar faɗowa, yankewa da abu mai kaifi ko bugun jiki da wani abu. Duk da cewa galibi sukan zama masu sauƙi yana da matuƙar muhimmanci a kula da su yadda ya kamata, domin hana kamuwa daga cututtuka da hanzarta warkewa. Matakan gaggawa na kula da yanka da karcewar fata: na ɗaya, tsayar da zubar da jinni, a danne wurin da hannu ta amfani da ƙyalle mai tsafta, auduga ko bandeji na likita. Idan jinin bai tsaya ba, bayan mintuna biyar ko goma a ci gaba da matsa, a ci gaba da matsa a ci gaba matsa da wani sabo. Idan jinin yana fita da ƙarfi sosai, ko yana fesowa, ana buƙatar kulawar likita nan take. Na biyu, tsaftace raunin, wanke hannaye da ruwa da sabulu kafin taɓa raunin, wanke raunin da ruwa mai tsafta ko ruwan ɗumi don cire datti da ƙazanta, amfani da ruwa mai ɗan gishiri yana da kyau, kada a shafa sabulu a cikin raunin, a tsaftace wurin da ke kewaye da raunin kawai. Yin amfani da kariyar rauni, bayan an tsaftace raunin, a shafa maganin antiseptic, a rufe raunin da bandeji mai tsafta domin hana kamuwa da cuta. Idan karcewa ce mai laushi, ana iya barinta a buɗe don bushewa. Sannan kulawa da rauni, a duba raunin ko, a kowace rana don tabbatar da babu kumburi, ja ko fitar da wani ruwa mai wari. A canza bandeji a kai a kai domin hana datti da cututtuka. Idan raunin ya fara yin kumburi ko yawan zafi a tuntuɓi likita.